Ɛm. ame aɖewo le flime. Ewɔ abe nane dzɔm wole. Ŋutsu tsitsiwo le eme, nyɔnuwo le me, ɖeviviwo hã le me. Mekpɔ be Daa ɖe kpa vi ɖe megbe ye wòtsɔ aba kple gagba aɖe ɖe ta

Ha míle esrɔ̃ɖeƒe. Ta ye srɔ̃tɔwo le ŋgɔ afi ya. Ŋutsu kple nyɔnu ya ke va esrɔ̃ɖeƒea tɔ ɖe axadzi dzi eye srɔ̃tɔwo wo ŋgɔ yim ɖe ame yiwo ke nɔ anyi ɖe ŋgɔ…

Ŋutsu ɖe nu fiam sukuviwo eye wòle amegbetɔ ƒe nɔnɔmetata enu fiam tso amegbetɔ ƒe nɔnɔmeŋutsi na sukuviwo le afi ya. Nyɔnu ɖeka hã asi tɔm nu si kpɔ wòle na ŋutsu ne wòaɖe eme nɛ.

Míle kɔƒe ɖe me, eye ŋutsu tsitsi ɖe de nane edzo me, nɔ bibim, ŋutsu vovovo aɖe hã tɔ egbɔ, nuyi ke wɔm wòle, wo kpɔm, nyɔnu kple amedzo ɖewo nɔ anyi ɖe afi ya, ɖewo le ŋu ƒom .

Eer akɔdaƒe eya, amewo tɔ ɖe fli me le akɔ dam. Nyɔnu lolo ɖeka ɖe ya da etɔ vɔ dzo yina. Amewo le megbe er wo wo ts tɔ dzɔm ne woava da akɔ ne wo dukɔkplɔha

Nyɔnuvi ame etɔ̃ ɖe le afia dzefem asi bɔl ƒom wole. Nyɔnuvi ame evea do awu yii ye ɖeka yi ke kplɔe ɖo edo awu gbemumu eye wodze fem. Bɔla le ɖeka ƒe ashi nu.

Enyɔnu ɖe nuƒom na ŋutsu ɖewo le afi ya eye wo, eye yameŋu ɖe kɔm fiafiam wo eye yameŋu kpɔ be teƒe li na ame woame ene ko ne woanɔ ye wole nya gblɔm na ŋutsua tso yameŋua ŋu.

eee., ŋutsu ɖe le eŋu me eye wodo le eŋu me wodo kuku dzɛ̃ kple awu ʋi eye wole asi kɔm yi dzi na ɖeviwo le afi ya ewɔ abe edzidzi be yeanye dukɔkplɔla ene.

E yameŋu ɖe tɔ ɖe afia eye ame vovovowo wole fli me yameŋua ɖom ta ale be wo mɔ zɔm yina ɖe teƒe bubu ta wo yameŋua ɖom.

Eeee. Míele etɔnu eye tɔdziŋu vovovowo ɖe..le etɔnu, ene ti ɖeka hã dzedzem afi ya ele exɔ..exɔ aɖewo ŋgɔ efia, ŋutsu ɖe hã do, ŋutsu vovovo eɖewo eɖewo do awu ʋi.

Ŋutsu ɖe yake do awu ɖe e awu dzi ɖe tɔ ɖe asi nam ame gbogbo ɖe le afi ya. abe ye nye wokplɔla alo n eye ame yake do ame yibɔ hã le ŋutsua megbe …